MoNamibia omuna oositola odhindji dhayooloka hamu landithwa iinima yayooloka ngaashi uumbusikiti, oomboloto niinima woo iikwawo oyindji.

Namibia otashi humu komeho omuna iimaliwa ya yooloka mono muna oondola omulongo, omilongo mbali sigo oondola omayhele gaali mbyoka hatu longitha okulanda iipumbiwa yetu yomonkalamwenyo.

OBank Windhoek, Bank Windhoek oyo ombanga ndjoka hayi pungulilwa iimaliwa. Ohatu longitha nee uumbomba wayooloka.